Ŋutsu alẽkplɔla aɖe kple eƒe alẽwo, eɖewo nye alẽ ʋewo, eɖewo nye yibɔwo, wole ablɔdodo dzi yina, asitsala aɖe ɖo eƒe asi, ekplɔ dzi si, eye wòle atukutsetse siwo nye akutu kple atɔtɔwo dzram le afi ma.

Nufiala nyɔnu le nu fiam ameha aɖewo le xɔ gã aɖe me. Kɔmpita le wo ƒe akɔ me eye wo katã wo le le, wo le to ɖe eyama ƒe nu fiafia ŋu. Wole woƒe kɔmpita wo ŋu eye nu fiafia sia ha le edzi yim.

dzotsi dɔwɔla ɖewo le dzo aɖe tsim le dziƒoxɔ aɖe ŋti dzudzɔ le tutum le xɔ sia ŋuti eye dzotsi dɔwɔlaɖewo hã tɔɖe afima